Abagore bambaye ibitenge bicaye kw’ibarabara ry’amabuye hakaba hariho abateretse ibidandazwa vyabo, hafi y’umuferege nabicaye hirya y’umuferege Kandi bafise ivyo bariko baradandaza hakaba harimwo: amakaroti, amatomati, indimu, ibitunguru n’intore kugirango babashorere.

Igiti c'umwembe kir'ahantu hateye utwatsi tugufi abantu bicara bateramye bariko baraganira, hakaba hakikujwe n'ibindi biti bakoresha mu gushariza ingo aho abantu baba bicaye, kandi hirya hakaba har' igiti kire kire kibaha umuyaga kibarinda izuba n'imodoka zitonze umurungo.

Ahantu hato hari ibiti, hazitijwe n'ibiti n'uduti dutoya duteyeho, ariko bamenaguriye amatafari umuntu ashobora kwitaho, hanyuma akahatera utuntu tw'udushurwe dukeya, kugira ngo ahantu hagume hasa neza.

Ingona zitatu imwe iri mu mazi n'izindi zibiri ziri hejuru ku nkengera y'amazi kugira ngo zote akazuba ngo zibandanye zimererwa neza kuko nazo ziba zishaka ubushuhe zitaba zigomba kuguma mu mazi ni kugira ngo zimererwe neza.

Ishamba rinini cane ryuzuye ibiti bitandukanye n'imisozi miremire, abantu canke abakerarugendo bashobora kuza, bagatembera kugira ngo barabe ingene igihugu kiba ari ciza n'ingene giteye neza, hakaba hari umuyaga mwiza, abantu bashobora kuza gufata.

Inzu nziza ifise ibara ryera ariko kuruhande ikaba yanditseko ivyandiko vyerakana ko ari kwa muganga hino hakaba hariho utwatsi duto duto duteyeho hamwe n'igiti Kiriko kirakura cumwembe gituma ahantu habegwa hasa neza.

Umuntu ahagaze mu ndimo ariko araraba ingene ibiterwa biriko birakura, arikw'inyuma yiwe hakaba har'ibiti vyinshi cane bikuje inzu inyuma irindani, inyuma hakaba harih' ipikipiki bashizeko umupira hejuru kugirango ntihagire iciba kugirango baze kumenya nyeneyo niyo bagaruka.

Umurima muniniya cane utewemwo ibiharage hirya hakaba hari ibiti birebire bikikuje imisozi, ariko hino naho hakaba hariho ibindi biti vyumye bashize ku mpande bimburiyemwo ibitegwa hanyuma barabitwara ibindi babisiga aho kugira ngo baze babiturire barwanye imyavu.

Amazi menshi ariko afise inkengera zimwe zimwe hatar'amazi ariko hagaca haba inyoni nyinshi z'ubwoko bwinshi zirabura zikunda kuhaza ngo zote akazuba bukebuke , kandi hakaba hariho n'utwatsi duteyeho dutoduto.

Inzira nini ya cane yagutse ishobora gucamwo abantu barenga batanu hamika bikikujwe n'imirimu itandukanye umwe ukawuteye umwo ibigori nyamyembe, ariko iyindi kabiri mw'ibigazi bimwe abantu basha gukuramwo amavuta bakayakoresha mu guteka cenkeyakayadandada.

Abantu benshi bari mwisoko bamwe bahagaze ibere yibidandazwa biriko biragurishwa nabandi bicaye bariko barerekana ivyo bariko baragurisha uko bimeze ingene ari vyiza, rero hakaba hari abantu batatu batandukanye umwe afise umuganda wiwe nuwundi uko nyene hanyuma bakaca bashira hamwe mukudandaza.

Ibarabara rinini ryagutse rishobora gucamwo imiduga irenze imwe ariko n'Abantu bakahifashisha mugihe bariko baraja mumirimo yabo canke mungo zabo Hakaba hari n'abanyeshure barikoresha bariko baraja k'umashure ariko k'uruhande Hakaba hari umurima w'ibigori n'imikubi.

Inkoko basohoye hanze ngo zibe ziratorahura inyuma hakaba hariho utwatsi duto zirimwo , kandi hirya hakaba hariho n'iyindi nzu ziraramwo bakoresha mu kuzigaburira hirya hakaba hariyo n'uduti dukoreshejwe mu kuzitira aho zirara.

Inzu nziza cane ziri kumwe ni aho hari ikibano c'abantu ariko bakaba bubatse ku misozi myinshi itandukanye, ahantu bakikujwe n'ibiti vyinshi kugira bibahe akayaga kandi ngo n'imvura igume irwa ata ngorane bafise.

Umuganga afise agacupa karimwo ibinini ariko agaha umurwayi ariko amubwira ukungene aza kwifata kugirango adapfupfahaza ingwara ahubwo ngo akire ,ntazisubire kugira ikibazo kandi ciyo ngwara ngo arembe .

Umurima usa nuwimbuwemwo ibigori kuko ibiti vyayo bisigaye vyumye ataco barabikoresha, rero kuruhande hakaba hariho aharimye bakuyeho ibicafu kugira ngo bashobore kuharima, rero hirya hakaba hariho amazu atandukanye, ayatarahera kwubakwa n'ayahejeje kwubakwa.

Ikibanza ata nzu nimwe irimwo ariko hakaba harimwo utwatsi twimejeje tugufi tutatabuza abantu kurengana iyo bariko barahaca hakaba n'imyavu bahataye nk'uducupa abantu bagiye barahajugunyira bahejeje kudukoresha.

Imeza y'abadandaza iteretseko ivyamwa nk'imyembe, amabungo n'imicungwe n'ibindi ikaba irindiriye abarengana baza kuyigura kandi n'umudandaza akaba ari iruhande yaho kugirango niyaronka uwumubaza aronke ico yishura n'ico amuha.

Imisore itatu n'inkumi zibiri bariko baradandaza amasabuni bafise n'imizane bariko barapima ibiro vy'amasabuni bakoze uko angana bafise nama bido imbere yabo kugira ngo abaza kubashorera babashorere ivyo babona kandi bitekeye neza cane.

Umugabo ariko aratembera mu bwato ari wenyene hejuru kuruzi ariko agenda kure cane kugira arabe ko har'ico yofata kivuye mu mazi ngwagire ico ararira mw'ijoro ah'aza kurara kugira ngo agwanye inzara kandi.

Ingona zibiri ziri inyuma yuruzitizi zasamye zisa nkaho zigomba kuryana ziri mumazi makeya inyuma yaho hariho ivyatsi bike vyerekana ko zari zaje kota akazuba .

Umuntu ahagaze hejuru ku bwato afashe ibigiti bifasha ubwato kwerekeza mu nzira ashaka, ari ku kiyaga. Hirya yiwe cane imbere hari imisozi busa nk'uburiko buriria kandi kunkombe hariho ubwoko bw'icyatsi.

Umuti bashira mu murima w'ibigori ngo bibandanye bimera neza atakibazo bifise mu mizi kugira iyosi Ibandanye irindwa udukoko twinshi twoshobora kuza kwonona ivyo biterwa Hama ngo abantu babirye Bimeze nabi kandi bagomba kugira amagara meza.

Umugabo ahagaze yambaye agapira gatukura n'ipantaro y'urwatsi rutoto ariko arashimwo umuti mu biterwa biteye hasi nk'amashu, kugira ngo baze bimbure bimeze neza kandi amashu ata ngwara afise, kugira ngo abaza kuzirya bameregwe neza, ntibagire ikibazo mu nda.

Ifumbire ryerekana ko ryakorewe m'urwanda ritekewe m'umufuko neza ryugaye kugira ngo ntiryononekare, risa nkaho bashize mu bubiko bwaryo kugira abantu baje kuzirangura bazidandaze banazishore kubarimyi.

Umuntu w'umugabo ahagaze yambaye ibirato vyirabura akaba ariko afata ifumbire ayishira mu ndimo ziwe kugirango ivyo yateye bize bikure neza hanyuma nihagera kwimbura ntaze amaramare.

Umuti w'ibigori batera mw'isi kugirango niyo babitera bize vyere bimeze neza bikure bitagwaye atakibazo bigize ngo kandi birinde ingwara mu biterwa vyose barimye.

Imeza ishasheko igitambara cera kiriko intaro zitatu, ziriko ibigori hamwe n'amafu yavuye murivyo, kugira ngo berekane ibivamwo iyo bimbuye

Umuti uri mugacupa kera ,gafise amabara y'umuhondo, hamwe nay'icatsi ,ariko batwereka ko wakozwe muvyamwa bitandukanye Kandi bakatubwira ngo tuwubike kure y'abana.

Indagara bakarangishije amavuta meza, hanyuma ziza zihiye zimeze neza, hanyuma munsi baca bashiraho ibitunguru n'agashu bakase bukebuke n'indimu kuruhande batakuyemwo imbuto, ziri kw'isahani yera.

Amafi menshi cane baroze bayashira mu masanduku arimwo amabarafu kugira ngo abarobyi baze kuzishikiriza abadandaza zimeze neza, kandi ngo abaguzi bazigure ata ngwara zibatera, baziteke zimeze neza ata kibazo zifise.

Amafimanshi hamwe atari mutunyenya ayandi akaba ri mutunyenya, ariko yose hamwe akaba yabitswe ah ari amabarafu ahantu ha kanya kugira ngo zigume zimeze neza zitumanomekara n'imbi hariho baza kuyarya canke baza kuyagura abayagura ameze neza.

Ikiyaga gifise amazi asa neza cane, hirya hakaba hariho imisozi, hino naho hakaba hariho ubwato butatu bugenda bufatanye butigera butandukana iyo bugiye kuroba, ariko hino naho hakaba hariho abagabo bariko baraburaba, bamwe bariko baritegura kugira ngo baje kuroba bameze neza.

Amafi atatu bashize kw'isahani yirabura, ku ruhande hakaba hariho ubwoko butatu bw'ibitunguru, kandi hakaba hariho na tunguru sumu iri ku ruhande, irikumwe n'utwo bashiramwo umunyu hamwe n'utuvuta ku ruhande.

Ivu ryinshi ririkumwe namabuye manini manini risa nkaho barikoreye isuku kugirango baze kuririmamwo bariteremwo ibiterwa bateruye gutera kugirango ibiterwa bigume bimeze neza biterwe k'umurongo nkuko bavyipfuza hirya hakaba hariho nibiti bitewe kumpande.

Ishamba ryuzuye Ibiti bitandukanye vya fatanye hejuru kuburyo utabona n'ibiri indani Kandi hakaba hemerewe nam'amashurwe bikaba birindiye abantu baza kubitema kugirango hab'isuku ,haboneke bagire Ico bahakoresheje cakamaro.

Umwigeme, yambaye i pantalo nagapira yikoreye nibido kumutwe, avuye kuvoma. Ariko araca mukayira kadateyemwo ivyatsi. Hampande hari inzu nibitoke, nibiti biteye iruhande yiwe.

Umurima muniniya utewemwo ibigori vyinshi cane vyerekana ko biriko biramera hamwe hamwe kugira ngo abantu baza kubisoroma hagati hakaba hatewemo nk'ibiterwa bisa nk'ibiharage kugira ngo abantu baze kuvyembura bimeze neza kuko ibiharage bibana neza n'ibigori.

Ibiharage bidatonaye bashashe hasi k'umifuko, hakaba hariho n'umwana abihagazemwo ashize ukuboko kuri nyina yicaye hasi, ariko arabitonora kugira ngo bazekuronka ico bafungura mw'ijoro, hirya hakaba hari umugozi banikiyeko impuzu bameshe.

Abagabo batatu umwe afise ikinga abandi babiri bakaba bafise ipikipiki, umwe iraba inyuma uwundi ikaraba imbere ariko bose hamwe bafise amata inyuma kumigongo kugirango baje kuyashora bayabagurire hanyuma abantu bagume bamerewe neza n'abana bakura neza.

Imyumbati bariko bara soroma baca bayisesa hasi ku vyatsi biri murima barimwo ikaba irindiriye kobaza kuyishira mubikemanyi hama ngo baze kuvyikorera babitahana muhira ngobaze kuronka ico bararira mur'iryo joro ata nzara bararanye.

Umugore afise umushatsi mukeya w'irabura y'ambaye n'ibitenge bitukura akaba afise n'isuka kurutugu rwiwe, ariko araraba imirima y'ibigori hirya kugira ngo arabe uko bimeze, arabe ico yofasha iyo mirima. Kugira aze y'imbure ibintu bimeze neza.

Umurima w'ibigori vyinshi abantu bateye kugira ngo niyo vyamera baze babikoreshe, mu kubikuramo ifu y'ibigori canke kubikuramo intete kugira abantu bazobandanye bamererwa neza atakibazo bafise barwanyije inzara neza mu bana babo n'imiryango yabo.

Umurima mwiza cane utotahaye urimwo abantu batandatu harimwo abagore batatu n'abagabo babiri n'umwana umwe bambaye udufukamunwa dusa n'ubururu bunamye bariko batera ibigori hirya yabo hakaba hari ibiti vyiza cane bikikuje umurima .

Umurima mwiza cane wuzuyemwo ivyamwa ariko hakaba harimwo ibitoke ariko hakaba harimwo abandi bagabo babiri bambaye ibisa bariko baramura imyembe kugira bafate imwe bayishire ahantu hamwe Kandi ngo bagire iyo Baja kudandaza canke iyo bihereza.

Umurima munini w'uzuye ibigori vyinshi cane bigeze kw'imbuka babisorome vyose babishira mu mifuko, hanyuma ngo baje kubibika ibindi bavyanikire baje kubihuza baronke ivyo gufungura, ibindi baje kubidandaza nk'intete abantu bafungure ntibicwe n'inzara.

Umurima muniniya cane usa nk'utewemwe ntumbaswa n'ibitoke vyenshi hakabo hariho igitoki kimwe kiriko kireza, ariko gishaka gututurirwa cane bikwiye kugira ngo kibandanye kimera neza, kandi umurima ukaba ufashwe neza cane kugira ngo biterwa bibandanye bimera neza.

Umugabo yambaye umupira wera n'inkofero yirabura asa n'uko ariko arigisha abandi bagabo n'abakore ivyerekeye ingene barima ingano kandi bakazitera mu buryo bwiza cane, akaba ariko arabigisha ingene biteza imbere mu kurima kugira ngo babandanye bamerewa neza, babaho neza, bagwanya inzara.

Abagore n'abagabo bamwe bicaye abandi bahagaze abandi bunami bariko bashara amavuka mu mifuko baje kurangura kugira ngo baja kuyadandaza imwemwe ku bandi bantu ataza badandaza rero bakaba, ariko bararabako aryo bafise ajanye n'amafaranga batanze.

Abagabo n'abagore bariko bafashanya kurima umurim'umwe bac'inzira kugira ngo baze baronke aho bater'imbuto k'umurongo ata ngorane nimw' ihabaye kandi ngo ibiterwa bize bikure bimeze neza nk'igihe hakaba harih'inzu , n 'ivyatsi k'uruhande.

Abagore benshi cane bunamye mumurima bariko barasoroma ibiraya bamwe bariko barabishira bamwe bariko barabishira mumipfuko abandi bariko babishira mubi kemanyi kugira ngo biborohere kwikorera babitwara aho babibika ngo baze kuvyegeranya barabe ivyo bimbuye uko bingana.

Abagore babiri basa nk'abavuye kurima, bikoreye isuka bambaye ibitambara ku mutwe n'ibitenge. Umwe ahetse umwana, uwundi afise agasashe gasa n'urwatsi rutoto, bakaba bari mu nzira ibatahana hirya hakaba hariho ivyatsi biteweho bigufi bigufi.

Imyagazi ibiri y'intama yera isa neza basohoye ngo zije kurisha ubwatsi ku gasozi kandi ngo baziragirire ahantu zishobora kwiyagura zifate akayaga zongere zakigwe n'akazuba kugira ngo bazirinde indwara.

Umugore mwiza cane yambaye igitambara mumutwe n' umupira wimbeho n' igitenge akaba yunamye mundimo ziwe ariko atera amashu ariko kuruhande hakaba hariho ibiti bitandukanye nkaho ahari hazitiwe n' ibiti kugira ngo batamutera kundimo ziwe.

Imyembe myenshi cane bamuye ku giti bayizana bayitereka hanu hamwe barayoza kugira ngo baza kugira iyo bakwiye nk'umutobe n'iyindi baza gukoresha mu gufungura n'iyindi baza gushobora kujana kw'isoko ngo babarangure babagurire hanyuma abantu ngo babandanye bamererwa neza.

Umugore mwiza y'irabura, yambaye agapira k'ibara ry'icatsi, hamwe n'igitenge n'agasakoshi kari mugitenge, akaba ariko arasoroma m'umurima w'ivyatsi birebire biriko birakura akaba ariko arasoroma imizi.

Igiti kiriko kirama imicungwe myinshi cane , iruhande yaho hariho ubundi bwoko bw'ivyatsi ariko ataco buriko buramerako , inyuma yaho hariho imisozi iriko ibindi vyatsi bitandukanye.

Impene nyinshi zirenga mirongo ibiri zasosotse kurisha mubwatsi, inyuma yaho hakab hari imisozi hamwe n'ibiti, n'inzu zaho zirara kandi ziriko zirota akazuba

Ibijumbu vyinshi bashize ahantu bahejeje gusoroma kugirango baje barakuramwo bimwe vyo guteka bitabaye nabi, bimeze neza vyanikiye ahantu biza gutekwa bikiri bizima.

Umugore yambaye ibitenge b'itukura n'agatambara ko mumutwe gatukura arikumwe n'abagabo babiri , umwe yambaye ipantaro y'ubururu n'agapira karimwo amabara y'ubururu, uwundi yambaye agapira karimwo amabara yera nay'urwatsi bariko barasoroma icayi.

Umurima w'ibigori vyinshi biriko birama usa nkaho bawukoreye isuku mu gusasira ivyatsi ngo bigume vyera neza atakibazo bifise biva mu mizi.

Intete z'ibigori nyinshi gose banikiye kukazuba, ngo zibandanye zuma ngo baze kuzegeranya k'umugoroba bazishira mu mifuko hama baje kuzihuza hanyuma baronk' ifu ngo bashobore kuba barafungura, abandi bayidandaze ntibicwe n'inzara.

Ibiharage vyinshi cane biri kw'ikinga, bashizeko ng'ibitware muhira hanyuma ng'abaho baze kuvyicarira babitonore hanyuma baronke ivyo bandandaza n'ivyo babika kugira ngo babandanye bafungura neza ntibicwe n'inzara.

Ibigori vyiza cane bisa nkaho bivuye mumurima ubu nyene ariko bakaba babizanye ngobaze kubimanika kuruhimbi canke baze guhungurura intete bavyanikire hanze kuka zuba baze baronke ivyobaja guhuza baronke agafu ko kurarira.

Ibiyoba bidatonoye bisa nkaho baziumbuye hanyuma baca baraza kuvyoza kugira ngo bidatera ubucafu abantu babige bisa neza bimeze neza, kandi bakaba birindiriye ko babitonora kugira ngo baje kubihuza bakoresha ifu yayo mu kwitekesha canke ngo babige ugusanzwe babikaranza.

Umurima munini gose utewemwo umuceri k'umurongo, ukaba usa neza harimwo n'amazi makeya utuma umera. Ukaba urindiye abaza kuwumbura kugira ngo baje kuwanikira hama baje kuwuhuza, abantu bawurye umeze neza.

Umugabo n'umugore bahagaze, bambaye udupfukamunwa, bakaba bariko barakorako ku biterwa biteye hambavu yaho kandi ivyo biterwa bikaba ari vyiza cane, biriko birakura, hirya hakaba hateye igiti c'amavoka n'ibiti vy'ibitoki ariko hakaba hasa nkaho imvura igira igwe.

Icayi gisa neza cane giteye k'ubuhinga bwa kijambere, bakaba baciye inzira hagati na hagati kugira ngo abaza kucimbura baronke inzira bacamwo batarinze kwonona ivyo bateguye. Kuza gukora canke kuza kw'imbura.

Ubwoko butatu bw'ibiyoba bashize hamwe ,ariko ubwambere akaba ari ibiyoba basoromye bakaba bakuyeko ivu canke bavyogeje neza, ubwakabiri babikurako igishishwa ,ariko ica gatatu baca bakigaburamwo kubiri kugira berekane ingene ari vyiza indani.

Abantu benshi batandukanye bahuriye mu kaguriro , ahantu badandariza ibiharage n'ibiraya kugira ngo bose basume bamwe bakaba bafise amashashe ya kera abandi bakaba bafise imifuko kugira ngo basumire imiryango yabo.

Ibigori vyinshi cane bashinze mu mufuko kugira babitware kw'isoko abantu babigure ariko hejuru hakaba hariho udusorori tubiri two kuza turabafasha kubidaha mu mufuko babishira mu dukemanyi bazanye gusumiramwo.

Imifuko myinshi bimbuyemwo umuceri bagiye barapanga kugira babone ivyo bimbuye Uko bingana, Hakaba Hariho n'abagabo indwi bajejwe kuza barayiterura bayipanga mumiduga yaje kuyitora, kugira babandanye baja kuyishora kw'isoko ,abantu babeho bamerewe neza .

Umurima muniniya cane usa nkuwugabuyemwo ibice vyinshi kugirango baze bawuteremwo ibiterwa bitandukanye, ariko mukuwugabura hakaba hatewe ubwatsi buto buto bugufi budakura cane kugirango nyene hagume ikimenyetso cingene imirima igabuye.

Umugore yunamye mu murima ariko araraba imboga uko zimeze akaraba izabaye nabi ni zimeze neza kugirango aronke izasoroma aje gushora kw'isoko izindi bazitahane mu rugo ngw'azigaburire abana biwe baronke ico bararira.

Udukapo dutandatu duto duto tujishijwe mu biti bimburiyemwo imiteja, hakaba hariho tune turi ahabona, n'utundi tubiri tunyegeje mu biharage, tukaba turindiriye ko abantu baza kuduterura bakaja kudutekera ngo batujane kw'isoko.

Agasahani karimwo ibiharage bitoto, bimwe bitukura ibindi vyera biri ku kirago c'irabura hasi kinini bashashe ngo ntibiseseke canke ngo vyononekare.

Umwungu udakase uri kumwe nimbuto zawo imbuto bashize hamwe zisa nkizari zanikiye kugirango baze kuzikoresha umuti canke ngo baze kuzikoresha mugutera imyungu

Intete z’ibigori nyinshi cane bavungaguye bakura kubitiritiri kugirango bazanikire zije kukazuba bazikuremwo ifu yo gucumba kugirango Abantu ntibicwe n’inzara.

Umugore yirabura yambaye igitambara cera n'umupira urimwo amabara y'icatsi kibisi n'igitenge c'ubururu yicaye hasi ku mifuko, ariko aratora ikaranga akuramwo ibiboze n'ibimeze neza higa yiwe hari umugabo ari kumwe n'ibiti.

Ahantu heza cane hari ubwatsi bumerera hasi bw'ubwoko butandukanye buri impande y'amahinguriro n'ibigega vyaho bimburira, ibigega bifise amabati atukura n'imiryango yera.

Abaganga babiri, umugore n'umugabo vyerekana ko bize ivyerekeye kuvura ibikoko bitandukanye, rero bakaba bariko bavura imbwa kuko batazi ikibazo ifise bakayipima mw'izosi bakayipima n'ahandi hose kugira barabe ingene umutima wayo utera.

Inka zine ziragiriwe hamwe zikaba zaje kurisha kugasozi ahantu hari ubwatsi bugufi bugufi kugirango zisanzure zironke akayaga kandi zongere zifate n'akazuba gato kazifata ngo bazirinde ingwara hirya hakaba hari ibiti.

Ingurube nyinshi zirikumwe nuw'uziraba, umugabo umwe asa nk'uwuriko arana zigaburira hasi kandi zikaba ziraho zubakiye aho zirara kugira ngo bazirinde imbeho n'imvura bazirinde n'izuba, kugira zigume zimeze neza, hirya hakaba hatewe ibitoke.

Abagabo benshi cane bahagaze harimwo n' abagore ariko hakaba hariho umwe ateruye impene yamuremereye gose hakaba nuyundi amufatiye ikiziriko nuwundi afashe amafaranga vyerekana ko bashobora kuba bahejeje kuyigurisha rero bamwe bariko bigina iyo ntsinzi.

Umwigeme afise ibiziriko bibiri bikaba bifashe intama zibiri ziriko ziramukurikira, kandi hirya yiwe hakaba hariho ivyatsi bigufi bigufi n'ibiti bihateye, ariko akaba ariko aca mu nzira nziza ata kibazo ifise, kandi akaba ariko yerekeza iyaja ameze neza.

Amagi menshi cane inkoko zataye baca bayabika m'ububiko bwayo, kugira ngo ntahure n'ikibazo na kimwe ngo ameneke canke ngo agwe hasi abaza kuyagura bayagure ameze neza atakibazo na kimwe afise.

Umugore ariko atera urushinge Inka yasanze mu ruhongore, Kandi inka ikaba itekanye ngo bayitere urushinge kugirango bayikingire ingwara ifise, Kandi inyuma yiwe akaba afise akantu yazanyemwo iyo miti myinshi kugirango abandanye avura n'izindi nka ziraho mu ruhongore.

Inka nyinshi ziri hanze, basohoye ngo zije kurisha hakaba hariho izicaye n'izindi zagiye kota akazuba zikaba zambaye ikimenyetso ku matwi yuko ari nshansha canke zigira zigende ahandi hantu bazimure inyuma hakaba hariho inzu y'amabati y'ubururu.

Intama zitanu bari barekuye nimpene zibiri zazigiye kurisha ubwatsi kandi bakaca baja kuziragira kure mwishamba ariko hafi yaho ziba kugirango zitaja kure inyuma hakaba hariho ibiti vyinshi hasa nkaho hari ishamba.

Abantu barenga batanu bafashe inka imwe kugira ngo bayifunge, hanyuma ngo bayibage, kandi bakaba bayiryamitse mu bwatsi bwumye ikaba yariko irabagora igwana.

Inkoko nyinshi ziri aho bazubakiye kugira zugame imvura n'izuba ngo kandi zize ziraharira imfungugwa baziha inyuma yazo hariho amadirisha agera kuri atatu n'ibiti bazubakiye.

Ikiyaga gifise amazi meza cane hejuru yaco hakaba hari inyoni yera ifise amabara y'irabura ku mababa, ikaba ifise umunwa utukura ufise ifi k'umunwa kugira ngo ije kurondera ico ifungura kandi ivuye kuronderera abana bayo.

Inyoni y'amabara menshi cane atadukanye ikaba iriko iraguruka mugabo uja kudomora kumashurwe ahari menshi cane kandi meza, ariko yoyo ukaba iriko irarondera ico irarira canke ico itwarira abana bayo.

Igikoko co mwishamba gisa ni ndogobwe cama hembe maniniya cane, gihagaze ahantu hari igi pfungu cane hirya vyerekana ko hari imbeho nyishi. Kiriko kirugama kiri mu vyatsi bimera hasi.

Agakoko kaba mwishamba bita ingeregere, kamahembe maniniya cane, keza rwose kari mu vyatsi biriko biramera. Irima muriryo shamba kariko karitegeraza ikintu kiriko kirakaraba.

Inyoni zitanu zine zirabura n'iyindi imwe yera, zibiri ziriko ziraryana ku munwa, izindi zibiri ziriko zitora hasi, iyindi yera iri inyuma, zisa nkaho ziri ku musenyi w'ikiyaga.